Chekukorobhesa mumba, chakagdzirwa chinechibatiso kuti kana uchikorobha usapfugama asi ugokorobha wakamira.

Munhurume wechiAfrica akamira akabata machira ane ruvara rutatu achiratidza kudhekoreta panzvimbo yaakamira.

Musha wechizvino zvino wakawakwa zvakanakisa. Nechepanze pemusha paine bindu remaruva nemiti zvakarongedzeka zvakanaka zvakayewedza.

Mushina werudzi rweinjini inoshandiswa mumabindu pakutakura mvura nevarume iri muchitoro ine ruvara rutema neruvara rwakaenda kuhutsvuku.

Mudzimai wechiAfurika akapfeka zvipfeko zvake zvechizvino zvino zvakanaka. Akarukwa chirukwa cherudzi rwekuwedzeredza bvudzi risiri rechiAfurika.

Musikana werudzi rwechiAfrica ari mutema. Akarukwa zvirukwa zvechioyi oyi asi zvakawedzeredzwa bvudzi rekutengera.

Chipukanana cherudzi rwesika nyimo rino ruma zvakanyanya. Chakaiswa nechepasi. Pasi paine ruvara rutema.

Vatambi vashanu varume venhabvu. Vakagara pasi vakatarisa kune ari kuvatora mupikicha.

Chirimwa cherudzi rwehanyanisi, chadzurwa chichiratidza kusvava kumusoro kwayo. Chakaiswa pasi pamusoro pebepa.

Vatambi venhabvu vapfumbamwe. Vakamira vari pakutorwa mapikicha. Vose vakatarisa kumberi.

Murume werudzi rwechiAfrica akamira mumugwagwa. Kumashure kwake kuine mota nhema irikubudikira. Mberi kwake kuine mhuka yerudzi rwegudo. Nechepadivi pake paine mhuka mbiri dzerudzi rwebere.

Mhuka mbiri dzemurudzi rwembeva dzakagara nechepadombo. Kumashure kuine mauswa erudzi rwezerere akasvibira zvikuru nemamwe akuoma.

Maturusi ekushandisa mubindu akarongedzwa, paine foshoro.

Musha wechizvinozvino wakawakwa uyine mawara mawara akawanda. Ruvara ruchena, ruvara rutsvuku, ruvara rwezerere nechepanze paine miti inoyevedza yakasvibira zvikuru.

Shangu dzemwana musikana muduku dzakarongedzwa pasi. Dziri dzekupfeka nguva yekupisa.